Shaamiziin gosoota uffataa keessaa isa tokko yemmuu ta'u dhalli namaa uffachuudhaan dhimma itti ba'a. Tajaajiloota shaamiziin kennan keessaa muraasni qorra namarraa ittisuu, qaama namaa dhoksuu fi akka madda midhaaginnaattis ni tajaajila.

Timaatimiin gosoota nyaataa keessaa isa tokko yemmuu ta'u nyaata madaalamaa halluu diimaa qabuu fi namoonni baay'een immoo kan nyaataniidha. Timaatimiin nyaata filatamaa ta'uu irraa kan ka'e namoonni baay'een iddoo garaa garaatti akka madda nyaataatti itti fayyadama.

Baaburri Itiyoo-Jibuutii daandii baaburaa Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu deddeebi'uun hojjatuu fi daandiin isaa Itoophiyaa kaasee haga alaatti diriiree argama. Daandiin isaas altokkotti lama wal bukkee dabarsa. Daandiin kun haala addaatiin eegamuu qba.

Mucayyoo dubaraa uffata aadaa baayyee bareedaa ta'e uffattee taa'aa jirtu argaa jirra. Mucayyoon kun teessoo soofaa irra teessee kan jirtuu fi rifeensi mataa ishee illee rifeensa baayyee dhedheeraa kan ta'edha.

Nyaanni nyaata baay'ee bareedaa Fi kan baay'ee filatamaa kan taheedha. Nyaanni nyaata ittoo foon diimiinaan qophaa'ee kan jirudha. akkasumas ittoo gosa addaa addaan gamaaf gamana kaamee kan jiruudha. nyaanni Kun eenyuf qophaa'e? eenyutu qopheesse? faayidaa maalii namaaf qaba?

Namoota hedduu geejjiba maqaan isaa gaarii jedhamu kan harree fi fardaan harkifamu yaabbatanii deemaa jiraniidha. Geejjibni kun harree lamaa fi farda tokkoon harkifamaa jira. Akkasumallee abbaan geejjiba kanaa lafa cina gaarii kanaa deemaa jira.

Ijaarsa jechuun gosoota hojii addaa addaa kan of keessatti qabate yemmuu ta'u, hojiin ijaarsa manneenii fi piroojektoota misoomaa kan akka daandii fa'aa gosoota ijaarsa isaan gurguddoodha. Biyya keenyatti ijaarsi manneenii fi daandii isaan ijoodha.

Gaalli bineelda dhala namaatti madaqxee jiraachuu dandeessudha. Hojiin ishii baay'inaan geejjibuu yoo ta'u, aannan ishii ni dhugama. Gaalonni kunneen naannoo gammoojjii jiraatu. Namoonni gaala qaban gurguratanii akka madda galiitti itti fayyadamu.

Isaan kun uummata baadiyyaa harree oofanii daandii irra deemaa jiraniidha. Harreetti ba'aa fe'anii jiru. Namni tokko immoo harree yaabee ittiin deemaa jira. Daandiin isaanii biyyoodha. Daa'immaniifi namoonni biroonis daandii kanarra gara gabaa deemaa jiru.

Mucayyoo dubaraa baayyee bareeddu argaa jirra. Mucayyoon kun uffata aadaa miidhagaa uffattee dhaabbachaa kan jirtudha. Akkasumas faayan faayamtee kan jirtuufi faayi ishee ammoo kan mormaa kan addaati. Innis callee irraa kan hojjatamudha.

Xiyyaarri kun abbaan qabeenyummaa isaa Itiyoophiyaa yoo ta'u buufata xiyyaaraa dhaabbatee kan jirudha. Xiyyaarri kun duuba isaatii halluu alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e magariisa, keelloo fi diimaa of irraa kan qabudha.

Aangaa'ota Oromoo fuula miidiyaalee kan akka OMN, OBN fi ONN irratti dubbii dubbachaa jiranidha. Namoonni kun baay'inaan sadii yoo ta'an, dhiibbaa siyaasa biyya Itoophiyaa irratti namoota saba Oromoof quuqamani dha.

Biyyi keenya gosoota simbirroo hedduu qabaachuudhaan beekamti. Simbirroonni kunneenis kanneen biyya kana malee hinjirre gosa hedduutu jira. Bosona keessa yeroo deeman sagalee isaanii miidhagaadhaan sammuu namaa bohaarsuudhaan beekamu. Kana irraa kan ka'e daawwattoota hedduutu ilaaluudhaaf gara biyya kanaa dhufa.

Konkolaataan haalluu adii dibamee jiru kun, konkolaataa geejiba oomishoota dhangala'oo kan akka bishaanii, zayita boba'aa fi kanneen biroo yoo ta'an, konkolaattonni kun hammaan baay'ee guddaa fi dhangala'oo liitira hedduu fe'uun bakka tokkoo gara bakka biraatti geejibsiisu.

Isaan kun abbaa warraafi haadha warraa wal hammatanii siree tokko irra ciisaa jiraniidha. Isaan lamaanuu uffata aadaa uffatanii wal hammatanii ciisanii jiru. Uffatni isaanii bifa adii qaba. Lamaanuu quba isaanii irraa qubeelaa qabu.

Kun muka guddaa damee baay'ee qabu kan daandii irratti jigee jiruudha. Namoonni hedduun naannoo mukni kun jigee jirutti walitti qabamanii jiru. Akkasumas qaamonni nageenyaa, poolisiin federaalaa bakka kanatti argamanii jiru.

Akka amantaa warra Islaamaatti hordoftoota isaaniitiin seerota jajjabootu adeemsifama. Isaan keessaa tokko shaamarran hundi isaanii mataa isaaniitti haguuggachuu qabu kan jedhudha. Kanuma hordofuudhaan haadholiin daa'imman isaaniittis huccuu akkasii uffisuudhaan barsiisaa guddifachuun iddoo baay'eetti kan baramedha.

Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluun weellisaa jabaa fi qabsaa'aa gameessa mirga cunqurfamtootaa ture. Sagalee isaa kiloolee sanaan rakkoo sabaa ifatti baasee mul'isaa nama turedha. Sirboota jaalalaa fi kan qabsoo hedduu gurra uummata isaa biraan kan ga'edha.

Haalli teessuma lafaa kan addunyaa kanaa osoo ilaalamee nama taa'ee yaadeef baay'ee dinqiidha. Osoo gara lafa namni hin jiraanne tokko tokkoo deemnee ilaallee sirumayyuu waan addunyaa irra hin jirre nutti fakkaata.

Kun mana gurgurtaa wantoota nyaataaf oolaniiti. Wantoonni nyaataaf oolan kanneen akka garbuu, qoriifi kanneen biroon mana kana keessatti argamanii jiru. Golgaa pilaastikiitiin golgamanii jiru. Akkasumas, dhugaatiiwwan lallaafaa garaa garaa mana keessatti argama.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii yoo ta'u maqaan isaa daankiraa kan jedhamudha. dhugaatin alkoolii kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessatti yoo ta'u baayyisanii dhuguun qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Xirunesh Dibaabaa Atileetii cimtuu Itoophiyaa keessaa baatee akka addunyaatti beekamtii guddaa argattedha. Namni kun fiigichaan waanta beekamtuuf fiigicha isheetiin bu'a qabeettii ta'uu dandeesseetti. Namoonni kaanis milkaa'ina ishee ilaalanii kan ishee hordofan baay'eedha.

Namoonni kun maalidha? Namoonni kun uffata dambii kan qaama nageenyaa uffatanii dhaabbatanii jiranidha. Humnoonni nageenyaa kun harka isaanitti raasasa qabatanii kan jiran yoo ta'u namoonni lama uffata dambii hin uffanne isaan waliin jiru.

Iddoon kuni lafa oomisha kuduraa fii muduraa kan ta; eefii erga asitti guddifamee booda buqqisuudhan iddoo biraa geeffamanii kan lafa keessatti dhaabbamaniidha. Jaarsi tokko biqiltuuwwan kana bishaan obaasaa akka jiru arguun ni danda'ama.

Oromiyaan akka mootummaa naannoo tokkootti ergaof dandeessee booda heeraa fi alaabaa mataa ishii uummachuu dandeessee jirti. Alaabaan kun halluuwwan diimaa, adii fi gurraacha kan qabu yoo ta'u, hiikaa mataa isaanii danda'an qabu.

Oolmaa daa'immanii keessatti daa'imman haala salphaa ta'een hubannaa isaanii akka gabbifataniif maloota hedduudhaan barsiifamu. Isaan keessaa qubeewwan waantota adda addaa irraa hojjetaman fayyadamuufi bifa taphaafi fakkiitiin deeggaruudhaan barsiisuu fa'aati. Barattoonni Haala kala kanaan baratanis fayyadamoo ta'aniiru.

Fayyaafi miidhagina shaamarranii kopheewwan eeguu fanda'an hedduutu hojjetamee gabaadhaaf dhiyaachaa jira. Kopheewwan kunneen akka filannoo isaaniitti argamuu waanta danda'uuf fayyadamtoota hedduuf qaqqabuu danda'eera. Daldala keessattis bu'aa guddaa argamsiisuu waanta danda'uuf namoota hedduutu irratti hojjechaa jira.

Kun bakka daldalaa yookiin immoo bakka gabaati. Dubartoonni hedduun oomisha isaanii wantoota nyaataaf oolan garaa garaa dhiheessanii gurguraa jiru. Wantoota akka dinnicha, raafuu, shunkurtiifi kanneen kana fakkaatan bakka kanatti gurguramaa jiru.

Fakii dhiyaate kanarraa suuraan mul'atu kun suuraa dargaggeessa ulee qabatee, Farda Boora yaabbatee jiruuti. Ijoolleen lamas duuba fardichaatiin ni mul'atu. Mukeenii fi Gaarreenis fagoo duuba garasiitti ol ka'anii argamu. Fardi Boorri kunis mataa ol qabatee waan gulufuuf ka'e fakkaata.

Muuziin kun muuzii baay'ee bareedee sitti kan bilchaateedhan. iddoo muuziin kun itti gurguramaa jiru kun iddoo mana cuunfaa wayii addaa addaati. akkasumallee iddoo kanatti wantoota akka muuzii, timaatimii fi kan kana fakkaatantu jira. muuzii kun faayidaa hedduu dhala namaatiif kenna.

Dhaabbanni Itiyootelekoom jedhamu dhaabbata Itoophiyaa keessatti tajaajiloota adda addaa kan akka siimii baasuu, tajaaajila kuufamaa gurguruu fi akka biyyaatti tajaajiloota hedduu kennudha. Dhaabbatni kunis yeroo ammaa haala adda ta'een dhaabbata bu'aa buufataa jirudha.

Isaan kunneen dargaggoota, hordoftoota amantaa Isilaamaa gareedhaan baay'atanii dhaabbatanii sirna amantaa isaanii gaggeessaa jiraniidha. Dargaggoonni kunneen himaama mataatti maratanii uffata adii uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffatni isaanii kun bifa qamisiitiin kan hojjetamuudha.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u kan ministeera galiiwwanii kan ta'edha. Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u halluu cuquliisa, keelloo, adii fi kanneen biroo of irraa kan qabudha.

Doktarri kabajaa obbo Lammaa Magarsaa waggoottan darbaniif pirezedaantii naannoo oromiyaa kan turanii fi yeroo ammaa kana immoo aangoo bu'uun biyya alaa barnootarra jira. Haalli gaggeessummaa isaa nama baay'ee dinqisiifatamu isa taasiseera.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mana qorqoorrootin kan ijaaramee ta'e Alaaba abbaa gadaan kan faayame yommuu ta'u, keeyyan mana sana halluu daalachan kan faayame ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha.

Siyaasaa fi mootummaa Siyaasaa fi mootummaan hariiroo walirraa hin citnee fi gargar hin baane kan qabanidha. Mootummaa jechuun mataa isaatiin nama hubannoo fi beekumsa siyaasaa gonfatee jedhetu gara gaggeessummaatti dhufa.

Barjaa qubee afaan Amaaraan barreeffamee irratti barreeffamee jiruudha. Barjaan kun qubee halluu cuquliisaan barreeffamee kan jiruudha. Akkasumallee qubeen halluu diimaan barreeffame illee jira. Barreeffamni kun hangi isaa kan wal caaluudha.

Abukaadoon nyaata baay'ee iddoo guddaa qabudha. Nyaanni kun waantonni isa keessatti argaman fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisoo waanta ta'eef namoota hedduudhaan soorratama. Maloota akka cuunfuu fa'aatiin bakkeewwan hedduutti fayyadamtootaaf dhiyaata. Gatiin isaa garuu akkuma faayidaa isaa magaalota keessatti qaala'aadha.

Bineensa bosonaa Itiyoophiyyaa qofati argamu kan ofirraa qabuudha. Maqaan bineensichaa Waaliyyaa Ibex jedhama. Barreeffama afaan Amaarriffaa fii afaan Ingiliffaan barreeffame kan ofirraa qabuu fii waarshaa biyyoolessa aalkoolii fii dhugaatii akka ta'e barreeffama irraa hubachuun ni danda'ama

Meeshaan filaashii jedhamu dhaloota si'anaa biratti faayidaa guddaa waanta qabuuf barbaachisummaan isaa dabaleera. Sababni isaas sanadoota gurguddoo ta'an irratti fe'achuudhaaf gargaara. Kana irraa kan ka'e namoonni hojii muuziqaa hojjetan waantota hedduu irratti fe'achuu danda'anii jiru. Kana malees sanadoota yeroo dheeraadhaaf tursiisuudhaaf fayyada.

Bakka kanatti kan arginu dubartoota gabaa keessa taa'anii kuduraalee fi muduraalee adda addaa gurguraa jiraniidha. Isaan keessaa dubartiin tokko qullubbii diimaa keessa teessee walitti qabaa jirti. Akkasumallee dubartiin uffata diimaa uffattee taa'aa jirti.

Dammi dammummaa isaatiin haabeekamu malee qulqullina isaatiin garaa garummaa qaba. Fakkeenyaaf dammi gaagura aadaa keessatti oomishamu qulqullinni isaa gadi bu'aadha. Akkasumas kan ammayyaa fooyya'aa haata'u malee; Namoota baay'ee biratti kan bosonaa jedhamee gatii qaaliidhaan yeroo gurguramu agarra. Qulqullinni dammaa akkamitti eegama?

Nama guddaa miidiyyaa afaan Amaaraa irratti haasaa taasisaa akka jiru ni mul'ata. Cinaa isaa alaabaa Itiyoophiyyaa fii alaabaa naanoo Ormomiyaatu mul'ata. Haasaa isaa keessatti sirritti itti xiinxalee waan haasa'aa jiru fakkaata.

Bakkeewwan hojii keessatti teessoon abbootii aangoo kan maamilaa irraa baay'ee adda ta'ee qophaa'a. Kun immoo sadarkaa mana hojii sanaas yeroon itti ibsuu danda'u jira. Kana malees teessoowwan kunneen baay'een isaanii ofirra kan naanna'an fa'aati. Kun immoo hojii isaniitiif haala salphaa uuma.

Fakkii muduraa lafa keessaa baafamee ta'aa jiruudha. Muduraan kun firiin isaa idda isaa irratti bareedee biqilee jira. Muduraan kun baala magariisa kan qabu yoo ta'u biyyee diimaa keessa afamee jira.

Meeshaan elektirooniksii ammayyaa kun, meeshaa bilbilaa fi kaalkuleetarii yookiin herreegduu dha. Bilbilli harkaa kun, bilbila hammaan xiqqoo fi bilbiluun alatti dalagaa hedduu hin dalagnee dha. Meeshaaleen kunneen, jireenya namaa salphisu. Bilbilla yeroo jalqabaaf nama Aleeksaandar Girhaam beel jedhamuun kalaqame.

Leenci bineensa baay'ee cimaadha. Bineensi kun bosona keessa kan jiraattu yoota'u keessumaa paarkiiwwan keessatti heddummachuun mul'ata. Biyya keenya Itoophiyaa keessattis kan argamu yoo ta'u daawwattoota isa gaawwachuu dhufan irraa maallaqa guddaa argachaa jirra.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa Baankii Daasheni. Aasxaan kun halluu gosa lama, bifa alkooliifi adii irraa hojjetame. Gararraa isaatiin bocni rog-sadee qubee "d" fi "b" qabu ni mul'ata. Maqaan baankichaa immoo afaan Amaaraafi Ingiliziitiin irratti barreeffamee jira.

Iddoon kun iddoo wantootni addaa addaa keessatti gurguramuudha. wantootni addaa addaa kunisa nyaata gosa addaa addaa fi dhugaatii gosa addaa addaa kannee akka bunaa fi kan kana fakkaatantu keessatti gurguramaa jira. Iddichi iddoo baay'ee bareedaa kan taheedha.

Manni citaa keessa jiraachuu qofaaf osoo hin taane, keessatti bashannanuufis ni fayyada. Manni citaa kun bocaa fi haala gaariin ijaaramtee kan jirtu yoo ta'u, mana jireenya namoota fuula dura dhaabbataniiti.

Wantoota yeroo hedduu biyya keessatti saamsamanii alatti ergaman keessaa tokko oomisha biyya keessaa kan ta'e oomisha shaayiiti. Innis qolaan haguugamee achiin barreeffama qaba. Haala kanaan haguuganii erguun hagam akka sona dabalee mi'eessu hedduudha.

Biqiltuun hedduun madda qorannoo ta'uudhaan dhala namaa tajaajilaa jiru. Qorannoon kun edda mirkanaa'ee booda immoo dawaa dhukkuboota hedduu ta'ee tajaajila dhimma lubbuu uumama kennaa jirudha. Kanaaf biqiltuu saayinsiidhaan hinmirkanoofne fayyadamuun rakkoo fayyaa dabalataa fidee dhufuu danda'a.

Biqiltoonni lafa irratti margan kan daraaraa qabanii fi kan hin qabnetu jiru. Biqiltuun kun kan daraaraa qabu yoo ta'u, bifti isaa miidhagaa waan ta'eef biratti suuraa ka'uuf kan gargaaru dha.

Kopheen kun kophee dhiiraa yoo ta'u halluu alaabaa Itiyoophiyaa kan ta'e magariisa, keelloo, diimaa fi gidduu isaa irraa immoo mallattoo walqixxummaa kan ta'e urjii kan of irraa qabudha. Kopheen kun baayyee bareeda.

Fakkii kophee dhiiraa kan halluu gurraacha qabu lama ta'ee ta'aa jiruudha. Kophee kana keessaa tokko cinaachaan ciisaa kan jiru yoo ta'u inni tokko immoo sirnaan ka'aamee jira. Kopheen kun irra isaa irraatii sibiila qaba.

Suura kanarratti kan argamu simbirroo nama hawwattu fi halluu bareeda kan qabdu yommuu ta'u simbirton mukarra mana ishee baalan yookaan immoo marga irraa hojjetachuun kessa jiratti akkasumas immoo sagalee kiloolee qabdi

suuraa kanarraa kan agarru suuraa bakka biizinasii kan mana nyaataa ta'ee mana kana keessa teessoowwan taa'umsaa hedduun halluu adii kan qabanii fi mana nyaataa ammayyaa baay'ee bareedaadha. Namoonni heedduunis manicha keessa jiru.

Yeroo hedduu namoonni gaafa horii wayii qircaa godhanii qalachuu barbaadan dirree tokkotti walitti qabamanii qalatu. Sangaan sun erga qalamee foon isaa hiratu. Namoonni Kun qalatanii shakkii malee qixxee gargar qooddatu.

Namoota gurguddoo uffata aadaan faayamanii jiranii fi daa'imman sadarkaa gaammee keessa jiran. Daa'imman kunneen rifeensa dheeraa kan qabanii fi caaccuun adiin rifeensa isaanii irratti maramee kan jirudha. Sirni kun aadaa Oromoo Booranaa kan argisiisudha.

Meeshaan Kun, meeshaa qullubbiin keessatti naqamee haala salphaa ta'een akkataa itti al tokkotti qullubbiiwwan hedduu muruu yookaan kukkutuu dandeenyutti kan nu gargaarudha. Innis bifa saayinaa kan fakkaatuu fi irri isaa gurraacha kan ta'edha.

Isaan kun shamarran agariisa faashinii gochuu irratti wal dorgomaa jiraniidha. Kaan qamisii gurraacha uffatanii agarsiisaa kan jiran yoo ta'u, tokko immoo qamisii adii uffattee jirti. Namoonni hedduun immoo taa'anii daawwachaa jiru.

Jireenyi maatii tokkoo akka barteetti kan madaalamu qabeenya isaaniitiini. Haata'u iyyuu maler ituma qabeenyi hedduun jiruu iyyuu jaalalli keessa hinjiru taanaan manni sun kan keessatti boqotan itoo hintaane nagaa dhabuudhaaf nama saaxila. Kanaaf ijaarsa manaa irra jaalala dhugaa waliif qabaachuun baay'ee filatamaadha.

Gabaa keessatti kuduraaleefi fuduraaleen baay'inaan gurgurama. Yeroo gabaa keessa deeman hundumtuu waanta nama hawwatuuf karoora malee bitamanii galuudhaan beekamu. Kana irraa kan ka'e gosoonni kun mana namoota hedduu keessaa xiqqaatuyyuu iddoo baay'eetti argama.

Kun, madaala qaama namaa madaaluuf ooludha. Madaalli qaama namaa kun, haalluu gurraacha kan qabu yoo ta'u ,bal'adha. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama fi haalli meeshaan kun ittiin dalagu maal fakkaata. Dhaabbanni meeshaa kana oomishu, maal jedhama?

Isaan kun abbaa warraafi haadha warraa walitti maxxananii jiraniidha. Lamaan isaanii uffata aadaa wal fakkaataa ummatanii jiru. Uffatni isaanii halluu adiifi qarqara irraan immoo halluu magariisa kan qabuudha. Mana jireenyaa keessa dhaabbatanii jiru.

kitaaba mata dureen isaa Furtuu Gumaa jedhudha. Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u kunis kan inni barreefame Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaatiini. Qola kitaaba kanaa irra suuraa dubartii siiqqee qabatteetu jira.

Suuraa siidaa abba Gadaaf hojjetameedha. Abbaan Gadaa kun bokkuu qabatee muka Odaa jala taa'ee jira. Duuba siidaa kanaa namoonni baay'een uffata adii uffatanii waliin gaaddisa muka baala magariisa qabu jala taa'aa jiru.

Dhalli namaa mana keessa jiraatu ofii isaatii ijaarratee itti galuu edda jalqabee baay'ee bubbuleera. Mana kanas Muka, Dhagaa, Sibiilaafi waantota biroo irraa ijaarratee itti gala. Akkuma qabeenya isaatti miidhakfatee keessa jiraata. Kanas gochuudhaaf hojii hedduu hojjetee galii achi irraa argatuun taasisa.

Qinixaaboon naannoo lafa gabaatti namoonni mana daldalaaf mijatu hin qabne bakkee namoonni baayyinaan argamanitti wantoota hawwaasaaf barbaachisan akka humnaa fi dandeettii isaaniitti kan dhiheessudha. Daldaaltonni kun namoota fedhii maamila isaani beekan ta'uu malu.

Qaamoleen nageenyaa biyya tokkoo gaafa leenjii loltummaa fudhatanii gara dirqama qaamni olaanaan isaaniif kenne tokko raawwachuuf jecha gara hojii isaaniitti bobba'u. Keessumaa gaafa gara dirree waraanaa deeman immoo waan akka raadiyoo qabatu.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa biyyee suphee irraa hojjetaman yoo ta'u faayidaa garaa garaaf kan oolanidha. Jabanaan meeshaa biyyee suphee irraa hojjetame yoo ta'u yeroo baayyee buna ittiin danfisuf kan ooludha.

Suuraan kun maseenqoodha. Maseenqoon meeshaa rukuttaa kan aadaati. Sagaleen meeshaa kanaa baay'ee kan namatti toluu fi sammuu namaa kan bohaarsuudha. Halluu addaa addaa kan bocamee kan jiruudha. maseenqoon kan jiruuf jireenya dhala keessatti faayidaa hedduu qaba.

1.Gareen namoota muraasa kanneen barattoota yookaan taphattoota fakkaatan dirree ispoortii irratti sochii qaamaa hojjechaa jiru. 2.Isaan uffata ispoortii walfakkaatu uffatanii jiru; uffatni isaaniis adiidha; bakka muraasaatti halluu garagaraa of keessaa qaba. 3.Duubaan gareen biraa uffata halluu keelloo qabu uffatee mul’ata.

Mana gurgurtaa kuduraalee fi fuduraalee addaa addaa jechuun bakka itti waantotni maamilli bituuf barbaadu hundi bakka tokkotti argaman jechuudha. Isaanis akka fakkeenyaatti, qullubbii adii, qullubbii diimaa, fi kanneen kana fakkaatan fa'aa.

Namoonni ogummaa garaa garaa qaban akkuma dandeettii isaaniitti hojii isaanii hojjechuudhaan kalaqa argataniifi kan dur gabaa irra jiru haala gaariidhaan dhiyeessuudhaan namoota fayyadamoo taasisaa jiru. Warri kana hojjetanis fayyadamoo ta'aa jiru. Kanaaf dandeettii ofiitti fayyadamuun jireenya mo'atanii akka jiraatan nama gargaara.

Fakkiin kun meeshaa muuziqaa yeroo durii tajaajilaa tureedha. Meeshaan kun humna keemikaalaan kan hojjetuudha. Meeshaan muuziqaa kun cinaacha isaa irraa waan danaa geengoo fakkaatee qaawwaa kan qabu qaba. Akkasumallee meeshaan kun qabannoo gubbaa isaa irraa qaba.

Saboonni biyya keenyaa akkuma gosa isaaniitti uffataafi afaan mataa isaanii qabu. Keessuma aadaan uffannaa biyya keenya keessa jiru baay'een isaa safuufi duudhaa sabichaa kan giddu galeeffate waanta ta'eef hawaasa hunda biratti fudhatama guddaa horachuu danda'eera.

Jijinbilli gosa mukaa keessaa tokko ta'ee kan hiddi isaa nyaataaf ooludha. Dubartiin kun jijinbila qotamee lafa keessaa bahee dhufe, madaala hangaa irra kaa'uun kan gurguraa jirtu yoo ta'u, daldaluun bu'aa irraa buufatti.

Biyyi keenya hayyoota hedduu qabaachuudhaan beekamti. Hayyoonni kunis biyyi kun akka biyyaatti hundooftee ofdandeessee akka jiraattuuf sababa ta'eera. Kana malees beektonni biyyi kun biqilchite hanga har'aatti sadarkaa addunyaatti dhiibbaa ciccimaa geessisaa jiru.

Babal'inni daandii konkolaataa fi konkolaachiftootaaf gaariidha. Konkolaattonni daandii kana irra socho'aa jiran, daandii asfaaltii jedhamu irra yoo ta'u, lamaan isaanii konkolaataa namaaf ta'u malee kan ba'aaf ta'u miti. Isaanis magaalaa keessa socho'aa kan jiranidha.

Waltajjii garaa garaa namoonni dammaksan bifa gareefi dhuunfaatiin socho'uudhaan bu'aa guddaa argamsiisaa jiru. Jarreen kun sirboota aadaafi ammayyaa sirbuudhaan namoota baay'ee biratti jaalatamummaa guddaa argachaa jiru. Keessumaa yeroo ammaa sirbi ammayyaa biyya kana keessatti jaalatamummaa guddaa argachaa jira.

Dubartiin tun iddoo marga lalisaa qabu keessa dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii, magariisa, keelloo fi kanneen biroo of keessaa qabu uffattee kan jirtudha.

Teessuma mana bal'aa keessa jiruu fi muraasa isaa irra immoo namoonni taa'anii jiran argina. Teessumni kunneen baay'een isaa barreeffama "Maaloo asirra hin taa'iin" jedhutti hiikamu qaba. Kunis sababa mataa isaa danda'e qaba.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee waltajjii irra deemaa kan jirtu yoo ta'u namoonni biroo duuba ishee dhaabbatanii jiru. uffanni isheen uffatte halluu akka diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa qaba.

Faaya gosa lama kan danaan mataa isaanii adda adda ta'eedha. Faayyi kun faaya mormaa yoo ta'u tokko danaa onnee kan qabu yemmuu ta'u tokko immoo danaa killee qabatee jira. Faayyaaleen kunneen halluu adda addaa qabu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura bakka lafa qonnaati. Bakki kun bakka lafa qonnaa biqiltuu moosee yoo ta'u. heektaara baay'ee bal'aa ta'e irra jira. Lafa kana irra biqiloonni dhedheeroo fi umurii dheeraa qaban kana malees bakki kun lfa pilaatoodha.

Bakka kanatti kan argaa jirru konkolaataa guddaa fe'umsaaf tajaajila kennu fi konkolaataan kunis xaa'oo fe'ee akka jiru hubachuu ni dandeenya. Akkasumas bakki arginu kunis bakka raabsa xaa'oo ta'uu isaa fi nannoo kanatti Namoonni sadii dhaabbatanii jiraachuu isaani hubachuu ni dandeenya.

Muka guddaa maqaan isaa odaa jedhamuufi namoota lama muka odaa kana jalatti argaa kan jirrudha. Mukti odaa kun muka uumata oromoo biratti baay'ee jaalatamuufi muka bonaaf ganna baala isaa otoo hin harcaafatiin lalisee jiraatudha.

Kitaaba asoosama dheeraa kan mata dureen isaa " Marsaa" jedhu. Barreessaan kitaaba kanaa Sanyii Beenyaati. Asoosamni dheeraan taatee addunyaa dhugaa keessa jirtu bifa taatotaa fi nam-fakkii baay'ee ofkeessaa qabuun ergaa isaa barreeffamaan kan dabarsudha.

Gabaajeen mala ittiin jechoota dhedheeroo gabaabsanii ittiin barreessanidha. Faayidaan isaas yeroofi bakka irratti barreeffamu qusachuu fa'aatiif tajaajila. kana malees dhaabbileen adda addaa maqaa isaanii gabaajee kanaan moggaafatu. Kun immoo hawaasni maqaa isaanii akka salphaatti akka qabatuuf tajaajila.

Loogoon waantota qaama tokko bakka bu'a jedhamee dhabbate tokko ibsuuf fayyaduu fi gareen sun ittiin beekamtii argatudha. Innis kan inni argisiisu mana yookaan gamoo nama Haabtaamuu jedhamuu tokkoo salphumatti akka argamuuf ibsa kan kennudha.

Abbaa gadaa fi namoota biroo harka isaaniitti habaaboo birraa qabatanii waaqa uumaa galateeffannaaf gara horaa deemaa jiran. Irreeffannaan sirna Oromoon bacaqii ganna dukkana keessaa bahuu isaaf galata uumaa isaaf itti galchudha.

Gaafa dhaabbanni tokko waayee hojii daldalaa isaa namootatti beeksifatu namootaaf bakka beeksisaa wayii qopheessuu qaba. Keessumaa bakki wanti sun jiru fagoo taanaan dirqama barjaan sibiilaa yookaan pilaastikaa qophaa'ee maxxanfamuu qaba.

Isaan kun dargaggoota Oromoo gareen ta'uun dhiichisaa jiraniidha. Dargaggoonni kunneen garri kaan uffata aadaa uffachuudhaan tokkoon tokkoon isaanii shimala qabatanii dhiichisaa jiru. Sirba aadaa naannoo Salaaleetti beekamu gareen ta'uun dhiichisaa jiru.

Itoophiyaan biyya qaroominaa fi sarara bilbilaan baay'ee fagaachaa jirtudha. Barreeffamni kun tokkummaa uummata biyya Itoophiyaa badhaasa Teelee irratti qarshii kuma dhibba shaniin qopheessanii jiranii kan argisiisudha. Maamiltoonni badhaasa kanaaf akka qophaa'an beeksisa.

Bakki mul'atu kun warshaa ijaaramee jiruudha. Warshaan kun danaa adda addaa kan qabu yoo ta'u waan akka riqicha guddaanis lama ta'ee itti ba'ee jira. Naannoo warshaa kanaa wantoonni adda addaa lafa biyyee keessa ta'aa jiru.

Kophee durbaa kan mataan isaa irra cufamee jirudha. Kopheen kun duubi isaa yeroo uffatan kan koomee namaa mul'isuudha. Naannoo kophee kanaa biqilaa halluu magariisa qabu kan meeshaa banaa keessa jiruudha.

Yeroo ammaa kana addunyaa raasaa kan jiru biyyoota guddatanii beekumsas qabu jedhamee amanamudha. Haata'u iyyuu malee beekumsa isaanii kanaan nageenya buusuu itoo qabanii kana irraa fagaachuudhaan dhaloota si'anaatiif madda sodaa guddaa ta'aa jiru.

Kitaabni kitaaba jechaa fi caasaa isaa kan afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa sanyii kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Addunyaa Barkeessaa Dinsaa nama jedhamutu barreesse.

Loon bishaan gaariitti bobbaasuun fayyummaa isaaniif gaariidha. Dabalataan galii nama dhuunfaa yookiin biyya tokkoo guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Loon kun fufurdoo sababni ta'aniif, nyaataa fi bishaan barbaachisu waan argataniifidha.

Gamoo guddaa ulaa hedduu qabu argaa jirra. Gamoon miidhagaan kun balballi isaa halluu adda addaa kan akka gurraachaa fi adiin dibamee jira. Gamoon kun guutuun isaa waan akka danaa roga sadee kan qabu yoo ta'u faayyaalee ofi irraa qaba.

Wantoonni tokko tokko hala jireenya uummata biyya keenyaa kan baadiyyaa fa'aa gaafa ilaaltu baay'ee garaa si nyaata. Kunis haadholiin tokko tokko osoo jaartii fa'aa ta'anii jiranii jireenyi gaafa itti ulfaatu qoraan gurguru.

Dubartoonni muraasni uffata aadaa Oromoo uffatanii sirbaa kan jiranii fii iddoon isaan jira lafa gaa'elli gaggeeffamaa jiru akka ta'e tilmaamun ni danda'ama. Dubartoonni heddun harka isaanii walitti rukutuun sirba aadaa Oromoo sirbaa akka jiran ni mul'isa.

Soofaan meeshaa mana keessaa irra taa'amudha. Waanti kun yeroo irra taa'an baay'ee mijataadha. Sababni isaas kanneen mukaafi sibiila irraa hojjetaman caalaatti mijataadha. Waantonni inni irraa hojjetamus ispoonjii waanta ta'eef lallaafaa ta'uun isaa akka nama hinquuqne taasiseera.

Fakkii midhaan halluu magariisaa kan walitti gobbanii lafa hektaara gidduu irratti oomishamanii jiraniidha. Midhaan kun daraaree kan jiru yoo ta'udaraaraan isaa halluu magariisa qaba. Gosti midhaan kanaa kan qamadii jedhamu Oromiyaa keessatti baayinaan oomishamuudha.

Dibatni nuti qaama keenya dibatnee ittiin of miidhagsuuf fayyadamnu biqiloota naannoo kan akka avokaadoo fa'aa irraa hojjatamu. Keessumaa biqilaan aalgee fakkaatu kan harkisa jedhamu baay'ee beekamaa fi dibata oomishuuf ni oola.

Wiigiin dubartoonni bareedina isaanii akkasumas guddina mataa isaanii dabaluudhaaf gabaa irraa kan bitatanii fi yeroo amma biyya keenya Itoophiyaa keessatti dubartoota keenya biratti fudhatama kan qabudha. wiigiin bifa mataa qabu ta'ee akka mataatti kan tajaajiludha.

Manni kun, galma jedhamuun beekama. Galmi kun, dhagaa ,simiintoo fi qorqoorroo akkasumas sibiila irraa kan hojjatame yoo ta'u, mana sirni waaqeffannaa amantii waaqeffannaa itti gaggeeffamuu dha, Manni kun, haalluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa akkasumas alaabaa abbaa gadaa dibamee jira.

Suuraan fakii dhiyaate irraa argamu suuraa nama uffata adiin mataa isaatii hanga miila isaatti faayamee jiru, kan qullaa qaama isaa keessaa harki isaa qofti mul'atutu argama. Innis harka isaa ol qabee rabbiin kadhachaa jira.

Buna diimate yeroon itti funaanan waqtii mataa isaa qaba. Waggaa keessatti irra deddeebiin yeroo hedduu kan funaanamuu fi keessumaa immoo yeroo waqtii birraa buna baay'ee kan argannudha. Bunni kunis Itoophiyaa keessatti beekamaadha.

Kunneen meeshaalee elektirooniksii dijitaalaa kanneen suuraa kaasuuf tajaajilaniidha. Bu'aa teekinooloojii dhiheenya kanaa yoo ta'u, maqaan isaa diroonii jedhama. Samii keessa balali'uudhaan lafa bal'aa irratti suuraa kaasuu danda'a. Akkasumas meeshaa fageenya irraa ittiin to'atamu ni qaba.

Biyyoonni addunyaa kanaa hundi alaabaa mataa isaanii qabaachuudhaan beekamu. Alaabaan kun mallattoo isaanii ta'ee haabeekamu iyyuu malee warreen alaabaa kana uummatan biratti hiika guddaa qaba. Hiikti kunis haala dhufaatii yookiin qabsoo uummatichaa ibsuu waanta danda'uuf biyya sanatti akka mallattoo bilisummaattis ilaalamuu danda'a.

Oomishaaleen kunneen, oomishaalee miidhaginaa fi qulqullinaati. Oomishaaleen kunneen, kan qulqullina gogaa fi rifeensaa akkasumas miidhagina gogaa fi rifeensaa eeguuf barbaachisan yoo ta'u, oomishaaleen kunneen gatii salphaa fi madaalawaa ta'een supparmaarkettii keessatti gurguramu,

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaan seenaa eenyummaa oromoo kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Dirribii Damusee Bokkuu pireesidaantii WMT nama ta'e dha.

Suurri kun, suura dhaabbata kamiiti fi bakki dhaabbanni kun itti argamu eessa? Muummichi ministeeraa Itoophiyaa ,doktar Abiy Ahmad akka odeeffannoo yokin maxxansa kanaatti maal raawwachuuf magaalaa kam adeeman? Dhaabbanni isaan daawwatan kun, oomishaa fi tajaajila akka kamii qaba?

Oomishoonni qonnaa kunneen kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa yoo ta'an, oomishaaleen kunneen nyaataf kan oolanii dha. Kuduraalee fi muduraalee kanneen keessaa kan akka: raafuu maramaa ,qullubbii adii fi kanneen biroos ni mul'atu.

Shunkurtiin madaabaraa irratti erga lafatti afamee booda gurgurtaaf waan dhiyyaate fakkaata. Namni caamaa bifni isaa bulee ta'e kaawwatu tokko bira dhaabbachaa akkajiruu fii lukni dubartii biras qarqara gamasitti ni mul'ata.

Namni sirba baasu tokko namoonni isa gargaaran osoo isa bira hin dhufiin dursee sagalee isaa kophaatti kenna. Kanas akka hin jibbisiifneef bakka miidhagaa fi meeshaalee aadaatiin guutame keessatti dhaabbatee sirba.

Kobbeen gosa garaa garaa halluu adda addaa barreessan argina. Kobbeewwan kun barreessuu qofaaf osoo hin taane, fakkiiwwan kaasuufis ni gargaaru. Goganii barreessuu irratti rakkina akka hin qabaanneef uwwistuudhaan golgamanii jiru.

Taphattoota jechuun namoota kubbaa miilaa yookiin kubbaa saaphanaa kan taphataniidha. Kubbaa miilaa keessatti wontoota barbaachisaa keessaa inni tokkoo taphattoota. Isaanis iddoo lamatti wol-qooduudhaan garee lama uumuudhaan kan taphataniidha. Gareen sunniinis wol-injifachuuf woliin kan morkatan ta'a.

1.Suura dirree damee qonnaa qullubbii diimaadhaan guutametu mul'ata. 2.Qullubbii diimaa gahee buqqifametu mul'ata. 3.Qullubbiiwwan kun hundeen isaanii diimaa fi mataan isaanii immoo magariisadha. 4.Waliigalatti, suuraan kun Qullubbiiwwan diimaa of eeggannoon dhaabamanii buqqifaman mul'isa.

Suuqiin iddoo meeshaaleen gosoota garaa garaa keessatti argamuu fi dhalli namaa achii bituudhaan dhimma itti kan ba'atuudha. Suuqii keessatti meeshaalee gosoota addaa addaattu argama. fakkeenyaaf saamunaa, zayita, sukkaara, buna fi k.k.f dha. Wolumaagalatti suuqiin jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha

Magaalaa yookaan naannoo daldalaa xixiqqaa keessatti namoonni daandii irratti naannoo mana isaaniitti oomisha xixiqqaa kan qonnaa baasanii ni gurguratu. Kana jechuun haala salphaan galii ni argatu. Wantoonni haala kanaan daldalaman maal fa'aati?

Fakkii buna beddee sibiilaa irratti akaawwamaa jiruudha. Bunni kun bareedee akaawwamaa kan jiru yoo ta'u haarrii isaa keessaa yaa'ee mul'achaa jira. Bunni kun gurraacha'ee diimatee jira. Meeshaan itti akaawwamaa jiru kun qabannoo duuba isaati qaba.

Bishaan Kun qabeenya uumama yommuu ta'u bishaan uumaman lafa irra burqe yookaan immoo finca'aadhs bishaan Akka burquuf gahee guddaa kan tabatu biqiltoota magariisaadha. Biqiltoonni roobni akka roobu gochuudhaan bishaan akka burqu godhu.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; manaafi bakkeewwan garaagaraa qulquulleessuuf kan gargaaru Harataa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, keeyyanitti hirkachuun kan dhaabbataa jiruufi dhaabatani haruuf mijataa akka ta'e kan nutti agarsiisudha.

Manneen nyaataa kanneen akka mana foonii diiminaa fi murachiisa jedhaman, bakka nyaanni akkaakuun foonii addaa addaa keessatti akkaataa fedhii maamilaan qophaa'anii dhihaachuufii danda'an keessaa isa tokko dha. Balbala isaa fuldura illee maamiltoonni dhufaniitu kan jiran.

Namoonni kun maaddiitti dhiyaatanii buddeen nyaachaa kan jiraniidha. namoonni kun ittoo hanqaaquu hojjetatanii nyaachaa kan jiraniidha. nyaanni nyaata baay'ee bareedaa tahee fi baay'ee kan nama hawwisiisuudha. namoonni kun walitti naanna'anii taa'anii buddeen ittoo hanqaaquu lukkuutti nyaachaa kan jiraniidha.

Dhugaatin kun dhugaatii mala aadaatin hojjetamu ta'ee kan alkoolii hamma ta'e of keessaa qabu yoo ta'u maqaan isaa farsoo kan jedhamudha. Farsoon kan inni hojjetamu yeroo baayyee biyya Itiyoophiyaa keessattidha.

Namoonni hojii jallisii hojjetan meeshaalee baramoo qonna keessatti dur dhimma itti bahachaa turaniin alatti waantota biroo hedduutu barbaadama. Meeshaaleen kunneenis hojii isaanii salphifachuu akka danda'an isaan taasisee jira. Kana irraa kan ka'e gabaa irraa meeshaalee isaaniif barbaadamuuf dhiyeessii gaariin jiraachuu qaba.

Suuraan kun kophee dhiiraa nutti agarsiisa. Kopheen kun bifa gurraacha kan qabu, gogaa irraa kan tolfamee fi yeroo bonaa kaawwachuuf kan mijatudha. Maqaan warshaa kophee kana oomishees keessa kophee kanaatti barreeffamee jira.

Namoota baay'ee daandii irra deemaa jiraniidha. Naannoo namoota kanaa konkolaataa adda addaa kan halluu diimaa, adii, cuquliisa faa qabantu argamaa jira. Akkasumallee gamoon guddaa barjaawwan barreeffamaa adda addaa qabu argamaa jira.

Suuraa kana irratti kana agarru kophee dhiiraa halluun qaama isa gurraachatti siqu fi sooliin isaa immoo halluu keelloo qabudha. Kopheen kun kan inni irraa hojjetame gogaa waan ta'eef umrii dheeraa turu danda'aa.

Biyya keenya keessatti, akkuma amantaan addaa adda ta'e, aadaan fuudhaa fi heerumaa illee akkasuma garaagara. Akka aadaa amantaa warra Ortodoksiitti qeerroo fi qarreen gaafa wal fuudhan yookaan wal kaadhimatan mataa isaanii irratti waanta akka gonfoo godhatu.

Dubartii kophaa ishee teessee kolfaa gundoon midhaan qulleessaa jirtuudha. Dubartiin kun rifeensa mataa ishee dhahaattee sabbataan mudhii ishee hidhattee jirti. Akkasumallee naannoo dubartii kanaa irraa fagaatanii mukeen baala magariisaa baay'eetu jira.

Meeshaan kun meeshaa manaa yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu margi citaa jedhamu erga gogee booda bishaan keessa cuubamuun meeshaa mutaa jedhamun xaxama. Meeshaa kana yeroo baayyee kan itti fayyadamu namoota baadiyaati.

Naachi gosoota bineensota bishaanii keessaa tokko ta'ee kan yeroo barbaade bishaan keessa yeroo fedhe immoo lafa irra jiraachuuf dandeettii addaa qabudha. Kunis bineensa baay'ee hamaa fi ilkaan hedduu kan qabudha.

Gabaa jechuun bakka itti wal argaa namoota waa gurguranii fi walirra bitan yemmuu ta'u, isaanis waanta qaban qabatanii gabaa deemuun, waanta hin qabne immoo bitatu jechuudha. Gabaan bakka itti meeshaalee sharafamanidha.

suuraan kun mana nyaataafi dhugaati bal'inaan xiqqaa kan nutti agarsiisu dha. meeshaaleen as keessa jiran kunniin immoo kan akka teessumaa, meeshaalee bunni itti danfuufi gara keessaatti immoo bakka nyaatni itti hojjetamu kan agarsiisudha.

Dhugaatiin beddellee jedhamu, dhugaatii yeroo ammaa kana akkaan beekamaa fi hawaasa biratti jaalatamaa ta'edha. Dhugaatiin Kun kan inni irraa oomishamu, midhaan dheedhii kanneen akka garbuu biiraa jedhamu fa'aa irraati. Dhuguufis baayyee mijataadha.

Aannan gosoota dhugaatii kan manatti fayyadamnuu fi bu'aawwan oomisha loonii keessaa tokkodha. Aannan sa'a irraa akkasumas beelladoota kanneen akka re'ee fi hoolaa irraa ni argama. Aannan yeroo tokko tokko immoo bifa daakuun ni saamsamu.

Suuraan kun kan inni ibsu suuraa konkolaataa yoo ta'u Kunis konkolaataa barattoottaaf tajaajila geejjibaa kennuuf oolu dha. Konkolaataan Kunis bifa keelloo kan qabu yoo ta'u toora galee hiriiree kan jiru dha. Konkolaataan kun barattoota hundaaf tajaajila kennaa?

Suuraa kana irraa kan nuti arginu fakii shinii yoo ta'u, innis duuba isaa irratti mallattoo alaabaa gubbaan magariisa, gidduun keelloofi handhuurri isaa Leenca ofirraa qabu akkasumas jala isaatiin mallattoo halluu diimaa ta'e kan qabudha.

Kun wantoota nyaata qopheessuu keessatti tajaajilan kan gurgurtaadhaaf dhihaatanii jiraniidha. Wantoota kanneen akka miximixa diimataa goggogaa ta'eefi daakuu isaa, akkasumas gosootni biroo baay'ee keeshaa xixiqqoo keessatti naqamanii gurgurtaaf kaa'amanii jiru.

Uffatni aadaa shamarroota Oromoo bareechuu qofaa osoo hin taane, kabajaa fi ulfina kan isaaniif kennuu danda'udha. Dubartoonni kun lamaan uffata aadaa gadi dheeraa uffatanii mataa isaaniitti immoo shaashii adii maratanii jiru.

Daandii baaburaa Itoophiyaa. Daandiin baaburaa tajaajila geejjibaa saffisaa fi bu'a qabeessa ta'e kan kennudha. Yeroo tokkotti namoota hedduu kan fe'uu fi sa'atii muraasa keessatti bakka yaadne akka geenyuuf kan kan gargaarudha. Akkasumas baasii kan xiqqeessudha.

Ayyaanni irreechaa, uummata Oromoo biratti ayyaana baayyee guddaa fi akkaan kan eegamu yemmuu ta'u, uummatni Oromoo malkaatti bahee waaqa rooba hamaa nu dabarsite galanni keeti jechuun wal jalaa qabuun yeroo itti faarsanidha.

Suuraan argaa jirru kun suuraa namoota gare e 'sport' kan dirree fiigichaa fi kubbaa miilaa irratti walitti qabamanii yaada wal jijjiiraa jiranii kan agarsiisudha. Namoonni achi jiran martuu uffata sochii qaamaaf isaan barbaachisu uffatanii jiru.

Fakkiin kun kuduraa halluu magariisa qabu kan maqaan isaa raafuu jedhamutu gabaa keessa ta'aa jira. Kuduraan kun keeshaa adii tokko irra hafamee jira. Akkasumallee naannoo raafuu kanaa namoonni taa'aa jiru.

Ijoollonni naannoo baadiyyaatti guddatan faccisa qofaa haasa'uu qofaa osoo hin taane burii taphachuudhaan guddatu. Ijoollonni dhiiraa kun buriidhaan faccisaa kan jiranii fi uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii kan taphachaa jiranidha.

Sinii yeroo baayyee buna ittiin dhuguuf kan nu fayyadudha. Sinii kana waliin kan argamu ammoo baattii sinii fi akkasumas fal'aanadha. Isaanis teessoo irra taa'anii kan jiranidha. Sinii kana bunatu keessaa dhugamee jira.

Bakkeewwan qarqara lageenii bakka namootni yaa'a bishaanii ilaalanii akkasuma illee biqiloota naannoo isaa marsee haguugee jirutti ilaaluun itti gammadanidha. Isaanis baayyinaan naannoo baadiyyaa bakkeewwan qarqara lageeniitti ni argamu. Baayyee bareeda.

Fakkii mana gamoo guddaa ta'ee mataan isaa irri kan baay'ee dheeratee jiruudha. Manni kun qalama halluu adii qabuun faayyamee jira. Akkasumallee naannoolee mana kanaa biqiloonni magariisaa adda addaa mul'achaa jiru.

Manneen miidhaginaa kan dubartootaa baay'ee keessatti gaafa meekaappii hojjatan dubartoonni ciciisanii ija isaanii immoo dunuunfachuun hojjatama. Kaayyoon dunuunfachuu Kunis namni sun yaadaan akka iddoo hedduu hin deemnee fi xiyyeeffannoo barbaadaniitu

Suuraa kana irratti kan agarru daandii konkolaataa qarqara isaa irraa marga lalisaa fi mukkeen dhedheeroo qabudha. Daandin konkolaataa kun bosona keessa kan darbu yoo ta'u biqiltoonni qarqara isaa jiran baayyee bareeduu.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u adda ishee irratti immoo faaya oromoo godhattee jirti. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka diimaa, adii fi kanneen biroo of irraa qaba.

Manni barumsaa magaalaa finfinnee keessa jiru fakkeenya manneen barnootaa bakka biroo jiranii ta'ee hojjechaa jira. Innis qulqullina barnootaa eeguu irraa ka'ee hanga ulaagaa barattootaa guutuu danda'uutti deemamee jira. Kanaaf hunduu daandii kana irra yoodeeme bu'a qabeessa taana jechuudha.

Kunneen kuduraaleefi muduraalee garaa garaa gurgurtaadhaaf bakka kuusaatti argamuudha. Muduraalee kanneen akka muuzii, anaanaasii, mangoo, burtukaanaafi kanneen birootu argama. Isaanis gosa gosa isaaniin qoodamanii kaa'amanii jiru. Kaan immoo fannifamanii jiru.

Finfinnee keessa bakkeewwan siidaan irratti ijaaraman hedduutu jira. Isaan kunis namoota baay'eedhaaf waanta seenaa irraa baran ta'uudhaan tajaajilaa jira, Kana malees bakkeewwan siidaan kun ijaaramanitti waanti hedduun hojjetamee waanta jiruuf bakka bashannanaa ta'uudhaanis tajaajilaa jira.

Biyya keenya keessatti ijaarsa seeraan alaa adeemsifamaa jiruun manneen namoota baay'ee diigamaa jiru. Manneen kunneen gatiin guddaan itti baafamee waanta ijaarameef namoota jalaa diigame kisaaraa guddaa keessa galchuu danda'eera. Kanaaf yeroo mana ijaaran ofeeggannoo guddaa taasisuu qabu.

Tibba kana keessa xiyyeeffannaa mootummaan biyya kanaa itti kenneen namoonni hojii suphee dhahuu hojjetan hojii hedduu hojjechaa jiru. Kana irraa kan ka'e jarreen kun muuxxannoo dur qaban irratti hundaa'ee hojii isaanii bal'ifachuudhaan uummata hedduu biratti oomisha isaanii dhiyeeffachaa jiru.

Hiriira mormii mootummaa biyya Itoopiyaa bulchaa jirurratti bahamedha. Hiriirri kunis kan bahameef namoonni mana hidhaa jiran hidhaa irraa haa hiikkaman kan jedhudha. Namoonni kunneen dibaabee halluu yookaan bifa alaabaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'edha.

Dubartii shaashii halluu magariisa qabu mataatti hidhattee jirtuudha. Dubartiin kun rifeensi mataa ishee akkan dheeraadha. Akkasumallee dubartiin kun gurra isheerraa waan akka looxii gurraa qabdi. Dubartiin magaallii kun iji ishee halluu adii qaba.

Firii kuduraalee fi muduraalee adda addaa kan halluu keelloo, diimaa, magariisa fi kanneen biroo kan wal irra tuulamanii jirantu bakka kana jira. Akkasumallee kuduraalee fi muduraaleen mana jalatti fannifamanii jiran illee jiru.

Biyyi Itoophiyaa biyyoota guddinaan duubatti hafoo taatus, geejjiba lafa irraa kan akka konkolaataawwaniin baay'ee saffisaan kan guddachaa jirtudha. Konkolaataawwan kunneen daandii irra baay'inaan hojii isaaniif socho'aa jiru. Isaanis madda galii biyya kanaati.

Bakkeewwan daldalli adeemsifamu keessatti hundumtuu quba walhinqabu. sababni isaas kan gara sana dhaqu jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf waandhaquuf kaayyoo manaa baheef qabatee kallattii dhuunfaa isaarra kan deemutu baay'ata. Isaan keessaa namoonni ba'aa baatan dadhabbii namootaa xiqqeessuu irra darbee carraa hojii gaarii argatanii jiru.

Abbaan suuyyaa gosa nyaataa baay'ee gubaa ta'e kan fedhii nyaataa dabaluudhaan beekamudha. Nyaanni kun akka biyya keenyaatti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun hawaasa biyya kanaa baay'eetu itti fayyama. Gabaa keessattis darbee darbee nimul'ata.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii kessaa tokko yommuuu ta'uu maqaan isa jenerretera jedhamuun beekama jenereeterri yeroo ibsaan hin jire yookaan gaafa ibsaan bade humna elektirikii maddisiisuuf kan tajaajilu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura daandii asfaaltiidha. Daandii kana irra ,konkolaattonni haalluu adii qaban hammaan garaa gara ta'an adeemaa kan jiran yoo ta'u, cinaa lamaanitti manoonni xixiqqoo ta'an ni mul'atu. Namni, gaarii fardaa irra taa'ee adeemaa jirus ni mul'ata.

Maatii jechuun, haadha abbaa ijoollee fi akaakayyuu fi akka'oo fa'aa kan of keessatti qabatu. Ijoollee isaanii namusaan guddisuu keessatti gaheen maatii baayyee barbaachisaa fi murteessaa dha. Hariiroon maatii fi ijoollee gidduu jiru boruu ijoollee sanaaf murteessaa dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dursaa mootummaa Itoophiyaa ,muummicha Ministeeraa ,Doctor Abiy Ahimadii dha. Muummichi ministeeraa biyya keenyaa kun sagalee guddistuu fuuldura ta'anii haasawaa fi marii taasisaa taasisaa jiru.

Namoonni buna oomishan faayidaa guddaa irraa argachaa jiru. Sababni isaas yeroo ammaa gatiin bunaa baay'ee qaala'aa waanta ta'eef namoonni oomishan bu'a qabeeyyiidha. Akkasumas daldaltoonni buna urguruu irratti xiyyeeffatan abbaa qabeenyaa ta'aa jiru.

Suuraa guyyaa ayyaana irrechaa ka'aameedha. Suuraa kana irratti namoonni uffata aadaa oromoo kan halluu adda addaa kan akka halluu adii, diimaa fi gurraacha qabu uffatanii daandii irra deemaa jiru. Naannoo namoota walitti baayyatanii jiranii kana haroon goodaa isaaniiti ni mul'ata.

Sanyummaan yaada addunyaa hamma har'aatti wal falmisiisaa ta'e yoo ta'u, namoonni kun bifa adda addaa kan qabantu iddoo tokkotti suuraa ka'ee jira. Kunis kan inni dhufe erga Leensan Mandeellaan qabsoodhaan lafa qabsiiseedha.

Giddu galli gabaa bilisaa akka biyyaatti hundaa'uun jiraattota biyya kanaatiif bu'aa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf gama mootummaatiin dhimma kana irratti bal'inaan hojjetamuu qaba. Yoo waanti akkasii jiraate qaala'insi jireenyaa biyya kana gaaga'aa jiru itti fufinsa hinqabaatu.

Mana amantaa hordoftoota amantaa Islaamaa kan ta'ee fii namni amantiin isaa Islaama ta'e tokko gara mana amantaa kanaa deemaa akka jiruudha suuraa kana irraa kan arginu. Samiin duumeessa kan qabuudha. Fuuldura mana amantaa kana biqiltuun muraasni kan jiruudha.

Manni kun mana baay'ee bareedaa Fi miidhagaa kan taheedha. mana kana keessa kan jiraatu dhala namaa kan taahaniidha. manni ijaarsi isaa akka addaatti ijaaramee kan jiruudha. manni kun mana qorqorroo tahee qorqorroon isaa kan dolloomeedha. manni kun kutaa addaa addaa qaba.

Calleen gosa meeshaalee faayaa kan uummata oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi beekamaa ta'edha. Calleen yeroo hedduu kan uffatanis dubartoota yoo ta'an isaanis morma isaanii irratti akkasumas mataa irratti naannessanii hidhatu.

Dhalli namaa jireenya isaa gaggeeffachuuf meeshaalee gosoota garaagara daldaalee jireenya ofii isaa kan gaggeeffatudha. Meeshaaleen daldalaaf oolan kunis kanneen akka Buna, Sukkaara, Ashaboo nyaata, saamunaa, missira, uffata fi kanneen kana fakkaatanidha. haala mijataa ta'een gaafa dhihaatu maamilatti kan toludha

Qaama miidhamtoota deeggaruuf moorummaanis ta'e namni dhuunfaan tumsa barbaachisu gochuu qaba. Konkolaataan kun qaama miidhamtoota socho'uu hin dandeenyeef, kan miila hin qabneef garuu harka isaaniitiin oofuu danda'aniif kan kennamu dha.

Adurreen beellada manaa namatti madaqtee jiraattu yoo taatu yeroo baayyee mana keessatti hantuuta mana keessaa balleessuuf kan dhimma itti bahaanidha. Adurreen tun halluu akka daalacha, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa qabdi.

Qorrisiistuun meeshaa ammayyaa, hedduminaan magaalaa, darbee darbee illee baadiyyaa keessatti kan argamuu danda'u, humna ibsaa eleektirikii fayyadamuun kan hojjetudha. Qorrisiistuun meeshaa waantota akka nyaata yeroo gabaabaa keessatti allaa'uu danda'an yeroo dheeraaf akka turan kan fayyadudha.

Qaamoleen seera kabachiisan gaafa dirqama nageenya kabachiisan konkolaataa ittiin biyyaa biyyatti adeeman qabaachuu qabu. Konkolaataa isaaniis kan adda godhu gommaa gurguddaa kan qabuu fi saffisni inni ittiin deemus baay'ee guddaadha.

Siree ciisichaa kan mana bareedaa keessa sirnaan afamee jiruudha. Sireen kun boraatii lama ofi irraa qaba. Naannoo siree kanaa ifaa halluu adii qabu lamatu jira. Akkasumallee biqiltuun magariisaa lamatu jira.

Meeshaa nyaata, dhugaatii fi foon akkasumas wantoota biroo qorrisiisuun osoo hin alaa'iin yeroo dheeraaf tursiisuuf gargaarudha. Meeshaan kun humna ibsaan kan dalagu yoo ta'u, wantoota dhangal'oo biroo illee qorrisiisuun gara jajjabootti meeshaa jijjiirudha.

Suuraa qaruuraa dhugaatii lallaafaa gosa sadii kan halluu magariisa, diimaa fi keelloo ta'eedha. dhugaatiin kunneen qaruuraan isaanii halluu dhugaatii keessa jiru qabatee jira. Qaruuraa kana irratti barreeffamni fi mallattooleen adda addaa jiru.

Fakkii teessumoota hedduu mana keessa taa'aa jiraniidha. Teessumoonni kunneen halluu cuquliisaa kan qaban yoo ta'u tokko tokko irratti barreeffamni ' maaloo iddoo kana hin taa'iin' jedhu barreeffamee jira. Akkasumallee namoonni baay'een teessuma kana irra ta'aa jiru.

Fakkii kana irratti kan argamtu kantiibaa bukchiisa magaalaa Finfinnee kan taate aadde Adaaneech Abeebee ti. Fakkichis yeroo isheen miidiyaaf ibsa kennaa jirtu ta'ee kan argisiisu ta'uu fakkii namatti mul'isuu dha.

Meeshaa bunni ittii danfifamuu kan maqaan isaa jabanaa jedhamudha. Jabanaan kun kan inni hojjatamu harka ogeessaatii, biyyoo maqaan isaa suphee jedhamu irraati. Kan biraa ammoo abiddi jabaana kana jala jira.

Suuraan armaan olii suuraa namoota baay'ee ta'an, iddoo tokkotti kan walitti qabamaniiru nutti argisiisa. Namoonni kaan isaanii adii, kaan immoo gurraachota, kaan isaanii jaarsota, dargaggoota, ijoollota, harmootaa fi aboota fa'adha.

Kun cilee gubatee gurguraaf akka ta'utti keeshaatti nam'ee qopheeffamee jiruudha. Cileen kun muka ukkaamsanii abiddaan gubuudhaan kan qophaa'uudha. Bakka cileen kun tuulamee jiru dugda duubaan mana jireenyaafi biqiltoota magariisatu jira.

Marqaan nyaata garbuu fi matajaboo irraa hojjetamudha. Nyaatni kun dhadhaatiin oroobootti guutamee namaaf dhiyaata. Marqaan yeroo baay'ee dubartoota da'aniif kennama. Kunis nyaata aadaa saba Oromoo keessaa tokko kan ta'e dha.

Namni kun xiinxalaa siyaasaa fi qabsa'aa mirga dhala oromoo kan ta'e maqaan isaa Jawaar Mohaammed nama jedhamu yoo ta'u nama tokko waliin jira. Jawaar Mohaammeed cinaa alaabaan adda bilisa baasaa oromoo jira.

Fakkii abbaa manaa fi haadha manaa daa'ima isaanii walii isaanii gidduu dhaabanii jiraniidha. Abbaan manaa fi daa'imni isaanii uffata halluu adii qabu uffachaa kan jiran yoo ta'u haati manaa immoo uffata adii irraan gurraacha qabu uffacha jirti.

Namoonni hedduun uffata adii: gonfoo fi qamisii dheeraa akkasumas dugda isaanii irratti uffata kaawwatanii jiran kunneen, hordoftoota amantii islaamaa dha. Namoonni kunneen, ayyaana amantichaa kabajuuf akkasumas sagadaaf fi kadhannaaf addabaabaayitti ba'anii mul'atu.

Qurxummii horsiisuu fi kiyyeessuun gosa hojii horsiisa Bineeldota jalatti kan ramadamudha. Qurxummii kiyyeessuun galaana yookaan immoo qaama bishaanii irra yabaloo qabatanii deemuun adamsanii qabduudha. Qurxummii sanas nyaataaf yookaan gabaatti kan gurguranidha.

Qaaraa kollii kan halluu bifa adda addaa qabu. Qaaraan kun kan uummata warra adii jedhamuun kan beekamudha. Qaaraan nyaata mi'eessuufi akkasumas dhukkuboota garaa garaaf akka hin saaxilamneef kan gargaarudha. Yeroo gabaabaa keessatti oomishamee firii kan kennudha.

Qaruuraa dibata rifeensaa qabutu taa'aa jira. Qaruuraan kunneen cinaacha isaanii irraa barjaa halluu adda addaa qabu kan qabaniidha. Akkasumallee mataan qaruuraa dibataa kunneen halluu adda addaa kan akka cuquliisaa fi kan kana fakkaatan qabaniidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura maxxansa televizyiniiti. Televizyiniin kun maqaan isaa Televizyinii Itoophiyaa kan jedhamu yoo ta'u, qabeenyummaan isaa kan mootummaa Itoophiyaati. Televzyiniin kun odeeffannoowwan siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee dabarsuun kan beekamuudha.

Gabaan bakki bittaa fi gurgurtaa erga jalqabee jaarraa hedduu kan lakkoofsisedha. Namoonni kunneen gabaatti kan argaman yoo ta'u, keessummattuu bakka bittaa fi gurgurtaa mixmixaatti namoota argamana jiranidha. Harmoonni kun keeshaatti gurguraa jiru.

Konkolaataa mana kan ta'ee geejjiba ammayyaa baayyee miidhagaadha. Innis mooraa mana namaa keessatti kan argamudha. Mooraa mana kanaa keessatti ammoo biqiltoonni gosa gara garaa kan argamanidha. isaanis meeshaa isaaniif qophaa'e keessa dhaabbatanii kan jiranidha.

Odaan muka guddaa fi damee baayyee ofirraa kan qabu ta'ee gaddisaa fi bakka jireenya uumama baayyeef kan ta'eedha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti addumatti uummata Oromoo biratti kabajaa fi jaalala kan qabudha. saba kana birratti mallatoo araaraa fi nageenya jedhamee beekama.

Meeshaalee wal fakkaatoo shan kan mataan isaanii walitti galagalee ta'aa jiruudha. Meeshaaleen kunneen halluu adda addaa kan akka diimaa, keelloo, magariisaa fi cuquliisa kan qaban yoo ta'u mataan isaanii hunduu gurraacha.

Namoonni kun lafa kan qotaa jiraniidha. namoonni kun lamaan akka lolaan lafa isaanii dhiqee hin balleessinetti sulula ykn daagaa soqaa kan jiraniidha. namoonni qotee bulaa kan taa'aniidha. namoonni kun yeroo amma kana hojjechaa kan jiraniidha.

Kitaabni Fiqir Iska Maqaa Bir jedhu nama Addisuu Alamaayyoo jedhamuun kan barreeffamedha. Kitaabni kun afaan Amaariffaan kan barreeffamedha. Hiikaan maqaa kitaaba kanaa afaan Oromootiin jaalalli hanga du'aatti kan jedhudha. Kitaabni kun waa'ee seenaa maalii of keessaa qaba?

Suura kanarratti kanan argaa jiru mana jireenya yommuu ta'u. Manni Kuni halli adii kan dibamee jiru yommuu ta'uu halli ijaarsa isa bareeda kan ta'eefi qorqoorton isa qorqoortonjabaata kan jedhamu qorqorto adaama kan jedhamu irra kan ijaaramedha

Kun kutaa ciisichaa mana keessatti argamuudha. Kutaan ciisichaa kun bifa ammayyaatiin kan hojjetame yoo ta'u, hafata bifa adii qabu ofirraa qaba. Akkasumas, boraatiiwwan afur karaa mataa duraatiin kaa'amanii jiru. Irra keessaan afuuffeewwaniin miidhagfamee jira.

Namoonni kun namoota mana ijaarsa jiraniidha. namoota sadan jiran kana keessaa namoonni lama mana ijaaraa jiran irra dhaabbatanii mana kana ijaaraa kan jiraniidha. manni kun ijaaramee hin xumuramne. manni kun baay'ee guddaa kan taheedha. mana kana ijaaruun ogummaa kan gaafatuudha.

Ijoolleen kunneen daree barnootaa isaanii keessa ta'aani barnoota isaanii hordofaa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa muraasni harka baasun hirmaachaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu garaa garaa of keessaa qaba.

Fakkiin kuni kan bekela garbaati inni siyaasa oromoo keessatti nama iddoo ol'aanaa qabuudha. Jabaa hyyuu oromoon qabu keessa isa tokko. Yeroo amma siyaasarraa dhiibamee kan jiruudha. Yoomillee seenan isa yaadata.

Iddoo gabaa kana midhaan gosa garaa garaa kanneen akka missira, qamadii, garbuu, shumburaa, atara, fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. Midhaan kunneen hundi akka madda galii fi madda nyaataatti fayyadu.

Bakka eddola lagaa gaara irra jiru kan hara guddaa gooda isaatii qabutti manneen adda addaa ijaaramanii jiru. Manneen kun halluu adiin dibamanii jiru. Akkasumallee naannoo hara cuquliisa kanaa mukkeen gaggabaaboo halluu magariisaa baay'eetu jira.

Mana gurgurtaa uffannaa aadaa jechuun, bakka itti uffatni aadaa sabaa fi sablammootaa uummattoota addaa addaa bakka tokkotti walitti qabamee gurguramudha. Meeshaaleen aadaa hawaasa tokko, seenaa isaa, duudhaa isaa ibsuu keessatti gahee guddaa qaba.

Namoonni kunneen iddoo lafa marga magariisa lalisaa dhaabbatanii shubbisaa kan jiran yoo ta'u uffanni isaan uffatan gosa tokko ta'e halluu daalacha irraa kan hojjetamedha. Iddoo isaan jiran duuba mukni guddaan tokko jira.

Guchiin gosoota allaattiiwwanii jiran keessaa tokko ta'us hammana baay'ee guddaa fi hojjata baay'ee dheeraa ta'e qaba. Guchiin fiigichaan baay'ee cimaa fi sa'aatii tokkotti kiiloomeetira hedduu fiiga. Guchiin sa'aatii tokkotti kiiloomeetira meeqa fiigaa?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kopheewwan lamaa yookaan cimdii tokko kanneen halluun isaanii daalachaa fi garri fuulfuraa immoo gurraacha ta'e akkasuma immoo sooliin isaanii halluu adi ta'e qabudha.

Biyya keenya keessatti hojii barattoota irratti xiyyeeffatamee adeemsifamaa jiruutiin barattoota hedduutu gargaaramaa jira. Kunis hojii barattoota sooruu amma bakkeewwan hedduutti ta'aa jiruu fakkeenya fudhachuu dandeenya. Soorrata kennamaa jiruun harka qalleeyyii hedduutu beela irraa damdamachaa jira.

Uffata aadaa garagaraatu argama. Namoonni muraasnis suuraa kana irratti ni argamu. Uffatni aadaa kunniin mana guddaa keessatti gurguramaa akka jiran ni mul'ata. Bifni uffata kanneenii diimaa, magariisa, adii fii gurracha akka ta'e suuraa irraa arguun ni danda'ama.

Ambulaansiin gosa konkolaataa keessaa tokko taatee kan yeroo hedduu ittiin beekamu namoota shukkubsatanii baay'ee rakkoo hatattamaa keessa jiran akkasumas haadholii ulfaa kan ciniinsuun qabee jirudha. Isheenis bakka fagoo baadiyyaa keessaa nama fiddi

Alaabaan kun alaabaa mootummaa naannoo Gaambeellaa yoo ta'u halluu akka gurraacha, magariisa, adii fi diimaa of irraa kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa urjii halluu gurraacha qabu qabatee jira.

Namoonni yeroo karaa seerasn alaa gara biyya alaatti imalan rakkoo hedduudhaaf saaxilamu. Rakkoowwan kunneenis dooniidhaan waanta godaananiif akka salphaatti irra gahuu danda'a. Fakkeenyaaf balaa galaana keessatti kufuudhaan nyaatamuu fa'aa kaasuu dandeenya jechuudha.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee teessee buna danfisaa kan jirtu yoo ta'u iddoo ishee jirtu duuba manni marga citaa irraa ijaarame jira. uffanni isheen uffatte halluu garaa garaa of irraa qaba.

Taphattoota kubbaa miilaa waancaa erga nyaatanii boodaa iddoo tokkotti walitti qabamuun dirree keessaatti suuraa kan ka'aniidha. Deeggartoonni hedduun dudduuba isaanii akka jiraniidha. Namoonni suuraa ka'aa jiran kunniin immoo miiraa gammachuutu irraa mul'ata.

Saamunaan qaamaa baay'ee barbaadamaa ta'e meedikaam jedhamee kan waamamudha. Saamunaan kun fayyaa qaamaa eeguu isaa irraa kan ka'e ogeessota fayyaatiin namni hundiyyuu akka itti fayyadamu gorfama. Keessumaa namoonni fuula irratti waanti tokko tokko irratti yaa'e akka ittiin dhiqatan jajjabeeffama.

Kun tiraafika to'annoo tiraafikaf to'ataan tiraafika kan gaafatudha. Haala seera tiraafikaf tajaajilama gidduu jiruu irraatti rakkoo jiruu furuuf kan geggeffamu balaa tiraafika hanbisu muudatu hanbisuuf haal-duree taasifamudha. Rakko hanqina tiraafika irratti muudatu maalidha?

Gosa allaattii Guchii jedhamu. Guchiin kun koochoo gurraacha kan qabuu fi daandii namni irra deemu irra dhaabbatee jira. Guchiin hojjaan isaa baay'ee dheeraa kan ta'ee fi ulfaatinni qaama isaa akka olka'ee hin balaliineef kan isa rakkisudha.

Baaburri wantoota tajaajila geejjiba kennan keessaa isa tokko yemmuu ta'u geejjiba biyya tokkorraa gara biyya tokkootti ittiin fe'uuf dhala namaa tajaajila. Tajaajila geejjiba ammayyawaa kan kennuu fi meeshaalee ulfaatina qaban daandii dheeraa deemuuni danda'a.

Rakkoo bishaan dhugaatii furuudhaaf kuusaan bishaanii faayidaa guddaa argamsiisaa jira. Bakkeewwan yeroo baay'ee bishaan ciccituufi sirumayyuu hinjirretti namoonni akka dhuunfaattis ta'u waldaaleefi kanneen biroo keessatti galfachuudhaan itti fayyadamu. Qulqullinni Bishaan dhugaatii kuusaa kana keessaa dhugamuu hammam gahaadha?

Konkolaataa jechuun meeshaa deddeebisa uummataa yookaan immoo fe'iisaaf kan nama tajaajilu, yemmuu ta'u innis sibiilota sasalphoo ta'an akkasuma illee sibiilota ulfaatoo addaa addaa irraa kan tolfamedha. Konkolaataan kun halluun isaa gurraachadha.

Dhangaa nyaataa gaarii daa'immaniif qopheessuun guddina isaaniif qofaa osoo hin taane, fayyummaa isaaniifis baay'ee barbaachisaadha. Ijoollonni kun abbaa fi haadha isaanii jala dhaabatanii nyaata dhufeefii jiru fudhachuuf kan hiixachaa jiranidha.

Dirreen shaakanaa Huseen akka biyya kanaatti bakka kabajamaa beekamtii guddaa qabudha. Haa ta'u iyyuu malee hordoftoota amantaa Islaamaa biratti bakka iddoo guddaa qabaachuudhaan beekamudha . Akka seenaan jedhutti baroota durii irraa kaasee bakka kanatti sirni waaqeffannaa adeemsifamaa turuun isaa niyaadatama.

Meeshaa mama keessatti itti fayyadamnu kan maqaan isaa teessoo jedhamudha. Teessoon kun ammoo teessoo nyaataa fi kan namni irra taa'udha. Teessoo nyaataa kanarra ammoo daraaraa baayyee miidhagaa ta'e tokkotu argama.

Namoonni kunneen baayyee yoo ta'aan muka guddaa ta'e jalatti walitti naanna'aanii ta'aanii kan jiranidha. Namoonni yeroo baayyee gaaddisa mukaa jalatti kan walitti qabamu mari'achuu fi nama wal lole araarsuf walgaha.

Namoonni kunneen taphattoota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa yoo ta'aan tarree galanii dhaabbatanii kan jiranidha. uffanni dambii isaan uffatanii jiran halluu alaabaa Itiyoophiyaa yoo ta'u magariisa, keelloo fi diimaa kan of keessaa qabudha.

suuraa kana irratti kan argaa jirru kun nyaataafi barreeffama sooraa keenya guyyuu nu hin dhowwatiin kan jedhu yoo ta'u, kunis kan inni nutti agarsiisu namni kamiyyuu nyaata nyaachuuf yeroo ka'u akka amantii amantii isaatti waaqa isaa galateeffateefi kadhatee nyaata.

Dubartii uffata aadaa oromoo halluu magariisaa qabu uffattee dhaabbachaa jirtuudha. Dubartiin kun faaya miidhagaa mataa fi morma ishee irraa qabdi. Akkasumallee callee halluu magariisa qabu morma ishee irratti hidhattee jirti.

Meeshaaleen manaa akaakuu addaa addaatu jiru. Isaanis akkaataa fayidaa fi uumama isaaniin fayidaa hedduu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti dhimma itti baanudha. Akka fakkeenyaatti kan akka fal'aana, quba-lamee fa'aa kaasuun ni danda'ama.

Namoota uffata aadaa Oromoon faayamanii bakka tokkotti walitti qabamuun suuraa ka'aa jiran kan mul'isuu fii duuba isaanii immoo bishaanii fii gaarri akka jiru arguun ni danda'ama. Namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii suuraa ka'aa jiran duuba daa'immanis akka jiran ni mul'atu.

Iddoo gurgurtaati meeshalee akka Daayipparii, saamunaa fii k.k.f niidha. Dubartii bareedduun takka bilbila ishee harka tokkoon qabattee fayyadamaa jirti. Barreeffamni afaan Amaariffaa kan mul'atuudha. Dabbasaan dubartii gurracha gadi bu'aa kan ta'eedha.

suuraan kun kophee dhiiraa kan agarsiisu yoo ta'u, kopheen kunis immoo kophee dhiiraa sharaa jedhamuun kan beekamudha. halluun kophee kanaa gurraachadha. kopheen akkasii kun immoo yeroo baay'ee yeroo qorraafi roobaa kan kaawwatamudha.

wanti nuti suuraa kana irratti arginu kun ammoo suuraa alaabaa yoo ta'u alaabaan kun ammoo alaabaa biyya keenya biyya Itoophiyaati. halluun alaabaa kanaa gubbaa gara gadiitti, magariisa, keelloofi diimaa dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; yeroo baay'ee Aqaree baasuuf kan nama gargaaru, Ooltee, Masaabaa, Distii guddaa, Qadaaddii Okkotee kan nutti agarsiisudha. Akkasumas dhagaa, Abida boba'aa jiru kan nutti agarsiisudha.

Dhaabbileen garaagaraa manneen barnootaas ta'ee kaneen tajaajila hawaasummaa laatan hedduun mooraa isaanii keessa baay'ee hawwataa gochuu qabu. Kunis dhaabbatichi akka hawwataa ta'uu fi jaallatamummaan isaa akka dabalu mooraa keessi magariisa akka ta'u godha.

Loon sanyii biyya alaafi kan diqaaleffaman biyya kana keessatti yeroo ammaa fudhatama guddaa argachuudhaan namoota baay'eedhaan irratti hojjetamaa jira. Keessumaa saawwan isaanii irratti jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Loon kanneen marga gahaa ta'e keessa oolchuun immoo bu'aa caalmaan akka argamu taasiseera.

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u addaa fi morma ishee irratti faaya oromoo godhattee kan jirtudha. uffanni aadaa isheen uffattee jirtu halluu adii kan ta'edha.

Namicha dunkaana isaa keessa dhaabbatee kolfaa jiruudha. Namichi kun dunkaana isaa keessa harka maratee dhaabbachaa jira. Dunkaana namichaa kana keessa mi'oota baayyee halluu addaa addaa qaban kan akka dhugaatii lallaafaa fi wantoonni nyaataman hedduun jiru.

Chaarjeriin meeshaa elektirooniksii bilbila chaarjessudha. Chaarjeroonni kun lamaan bifaan tokko haa ta'an iyyuu malee, humna garaa garaa qabu. Innis yeroo bilbilatti suuqnu kan mirkaneessuu dandeenyudha. Kun kan ta'uu danda'u sababa cimina sibiila keessaati.

Kun, diikoorii dallaa manaa keessatti qophaa'e dha. Diikooriin kun, wantoota garaa garaa kan akka :daraaraa haalluu adii fi diimaa adii qau, waltajjii haalluu adii qabuu fi sibiila irraa hojjatame. Manni diikoorii kana duuba jiru mana gamoo guddaa dha.

Gabatee gurraacha jechuun, meeshaa bifa baayyee gurraacha ta'e qabu, kan dirri isaa akkasuma illee baayyee bal'aa ta'ee, manneen barnootaa fi bakkee addaa addaa irratti barnoota ittiin barsiisanidha. Gabbateen gurraachi baayyinaan manneen barnootaa keessatti argamu.

Biyyi keenya gosoota mukaa hedduu qabaachuudhaan beekamti. Mukkeen kunneen faayifmdaa hedduudhaaf oolaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen qorichummaadhaaf oolan baay'eedha. Kana malees ijaarsa manaatiif kan dhimma itti bahatamu mukuma kanneenidha. Mukkeen kunnee yeroo ammaa cirama bosonaa heddummateen mancaafamaa jira.

Namoonni kunneen baayyee yoo ta'aan daandii irra fiigicha fiigaa kan jiranidha. Namoonni kunneen uffanni isaan uffatan halluu alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e magariisa, diimaa fi keelloo of irraa kan qabudha.

Kun manneen daldalaa wantoota garaa garaati. Wantootni nyaataafi kanneen biroof oolan baay'een keeshaatti naqamanii, guutamanii kaa'amanii jiru. Dubartoonni immoo manneen kana gidduu gidduu deemaa jiru. Duubaan magaalaafi gamoo guguddaatu argama.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa dhukkuba guddaa fi cimaa addunyaa raasaa ture maqaan isaa COVID-19 jedhamudha. Dhukkubni kun dhukkuba vaayireetiin kan dhufuu fi qorichaa guutummaatti fayyisu kan hin argannedha.

Meeshaa sagaleen gurra keenyatti akka dhagahuuf ni gargaaruu fii sagaleen namoota biroo akka hin jeeqnef namni tokko qofti fayyadamuudha. Bifa gurraacha kan qabuufii ittiin dubbachuufis kan tajaajiluudha. Mataa keenya irraan kara gurra keenyatti kan godhannuufii afaanin akka haasofnuuf kan tolfameedha.

Kopheewwan kan hojjataman gogaa bineeldotaa akkasumas kaan immoo pilaastika irraas kan hojjataman ni jiru. Kanneen gogaa irraa hojjataman kun halluuwwan adda addaa kan qabanii fi namni akka filannoo isaatti keessaa tokko filatee kan bitatudha.

Baadiyyaa keessatti waliin gahinsi mana barnootaa xiqqaatu jira. Kun immoo uummanni naannoo sanaa jireenya isaa haala naannoo isaatiin daangessee akka ilaalu isaan taasiseera. Kanaaf gama mootummaatiin waanti kun irratti hojjetamuu qaba. Barattoota daandii dheeraa deemanii baratan bayyanachiisuun gahee hundumaa ta'uu qaba.

Manneen daldalaa hedduu keessa isaanii gaafa seenne haalli ittiin mana isaanii qabatanii fi maamila isaaniif harkisuuf dhamaatiin taasisan addadha. Isaanis akkuma ayyaana wayiitti afuuffeewwan bareedaa fannisuun dabalanii ibsaawwan halluu garaagaraa ni ibsu.

Namoonni kun namoota ciccimoo barumsaan iddoo guddaa ykn hoggansa addaa addaa irra kan jiraniidha. namoonni kun hundi isaanii diddiimoo kan taa'aniif fi uffannaan isaanii suurii gurraacha uffatanii harka walii walii isaanii wal qabachuun dhaabbachaa kan jiraniidha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisu namoota hojii nyaatota dhamdhama sukkaaraa qaban yoo ta'u, namoonni kun ulaagaa nyaata qopheessuu guutanii kan hojjechaa jiranidha. Nyyaatni isaan hojjetanii jiran bifa geengoo qaba.

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaati. namni kun ammoo nama saalan dubara yoo taatu mucayyoon dubaraa kun ammoo karaa irra deemaa kan jirtudha. ufanni isheen uffattee jirtu kun uffata halluu gurraachaadha.

Nyaata cidha irratti hiramaa jiru argina. Nyaatni kun gosa garaa garaa yoo ta'u, namoonni nyaachuuf jedhan saayinaa qophaa isaaniitti fudhachaa jiru. Meeshaaleen garaa garaa kan soorata kana baatanii fi teessumnis ni argamu.

Namoota sadii ta'aanii biqiltuu magariisa dhaabaa jiraniidha. Namoota sadan keessaa lama dubartiidha. Dubartoota biqiltuu dhaabaa jiran kana keessaa isheen tokko rifeensi mataa ishee adiidha. Namoonni kunneen harka isaaniitti waa godhatanii biqiltuu kana dhaabaa jiru.

Biyyi keenya Itoophiyaan akkuma hordoftoota amantaa addaa addaa hedduu ta'an of keessaa qabdu, aadaa sabaa fi sablammootaa garaagaraa lakkoofsaan baayyee ta'anii illee of keessaa qabdi. Kun immoo miidhagina isheeti malee miidhaa hin qabu.

Fakkiin kun Asxa abbaa taayitaa bunaa fi shaayee Itiyoopiyaati. Asxaan kun dirri isaa halluu makaa magariisaa fi cuquliisaan dibamee miidhagee jira. Akkasumallee suuraan danaa geengoo qabu kan keessi isaa sarara jajallaa qabu irratti boocamee jira.

Magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo Itoophiyaati. Akkasumas, teessoo Ganfa Afriikaati. Magaalaan Finfinnee yeroo ammaa kanaatti magaaloota guddachaa jiran keessaa ishee tokkoodha. Makkanisaan magaalaa Finfinnee irraa Km 4.4 fagaattee argamti. Walumaagalatti, Finfinneen magaalaa guddachaa jiran keessaa ishee tokkoodha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa foon diimaa akkuma qircamee dhufeen tirii irra kaa'amee dhiyaatedha. Kunis foon qircame keessaa kan diimaan isaa nyaatamuu danda'u keessaa filatamee namoota nyaataniif tiriin dhufee jira.

Timaatimiin yeroo gahu ooyiruu qonnaa irraa humna namaa hedduu ta'etti fayyadamamee guuramuudhaan gara konkolaataatti geeffama. Yeroo kana carraan hojii guddaatu jiraattotaaf uumama. Kana malees abbaan qabeenyaa qisaasa'insa tokko malee oomisha isaa gabaaf dhiyeeffata.

Namoonni kun hojii aartii hojjechaa kan jiraniidha. namoonni hojii aartii keessaa shubbisuudhaan hojjechaa kan jiraniidha. akkasumas namoonni kun namoota shan taa'anii shubbisaa kan jiraniidha. namoonni kun shanan isaanii dhiiraa kan taa'aniidha. aartistoonni kun uffannaan isaa kan walfakkaatuudha. uffannaan isaanii kunisa bifa keelloo kan taheedha.

Uffanni kun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa yoo ta'u halluu gosa garaa garaa kanneen akka adii, diimaa, magariisa, keelloo fi kanneen biroo kan of keessaa qabudha. Uffata aadaa kana dubartootatu uffata.

Biyyi keenya Itoophiyaan biyya ulaa galaana guddicha adunyaa kanaatti dhihoo taatee, ulaa galaanaa dhabdee hafte yemmuu taatu, yeroo ammaa kana ulaa galaanaa itti cufame kana argachuuf hariiroo dipiloomaasii ishee tolfachaa jirti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dargaggoota bakka tokkotti walitti dhufanii sirbaa jiranidha. Isaanis wal keessa seenaa akkasumas bahaa dirree marga magariisaan guutame keessa shubbisaa jiru. Duuba isaaniis dallaa dalga ijaarametu jira.

Wadaroon sibaagoo cimina guddaa waanta qabuuf faayidaa hedduudhaaf ooluudhaan beekama. Wadaroon kun hinjiru itoo ta'ee warri muka muran hojii isaanii hojjechuudhaaf baay'ee rakkatu. Sababni isaas yeroo mukicha muran kallattii isaan hinbarbaannetti jalaa deemee miidhaa cimaa geessisa waanta ta'eef waanti ittiin harkifamu barbaachisaadha.

Loomiin nyaata asiidii qabaachuudhaan beekamudha. Nyaata dheedhiinsaa nyaatamu kan akka timaatimaafi kanneen biroo Loomiin itti cuunfamee yoonyaatame Ilbiisota ijaan hunmul'anne ajjeesuudhaan beekama. Kana malees Cuunfaa Abukaadoos itti cuunfanii dhuguun amaleeffatameera. Kana malee faayidaan loomii maalidha?

Bineensi kun, bineensa bosonaa maqaan isaa leenca jedhamuu dha. Leenci bineensota bosonaa foon sooratan keessaa isa tokko yoo ta'u ,akkasumas leencii mootii bineensotaa jedhamuunis ni waamama. Leenci dugda yokin mataa isaa irraa rifeensa daabee qaba.

Saamunaan Sansiilk jedhamu biyya kana keessatti fudhatama guddaa argachaa jira. Sababni isaas waanti inni irraa hojjetame zayita Abukaadoo ta'uu isaatiini. Kana malees faayidaan saamunaa dhangala'oo kana irraa argamus hedduudha. Fakkeenyaaf rifeensa ittiin miiccachuuf waanta ooleef foroforii rifeensa keessaa balleessuu danda'a.

Kana olitti kan arga jirru kudura adda adda irra kan hojjetamu yoo tahuu dhandhama bareeda qaba. qaama namaatif baay'ee barbaachisoodha. Juice'n kun akkamitti qopha'a? juice'n kun faayidaan isaa maalidha? juice'n akkataan fayyadama isaaho?

Fakkiin kun kan nutti agarsiisu, suuraa konkolaataa fe'isaa yeroo inni waan akka dhangala'aa boba yookiin immoo bishaan fe'atee bakkee tokko irraa waraabbatee gara bakka biraatti socho'u yookaan immoo deemudha kan nuti arginu.

Fakkii namoota uffata humna nageenyaa uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kunneen hiriira galanii dhaabbachaa kan jiran yoo ta'u mataa isaanii irraa kephee halluun isaanii uffata isaanii waliin wal fakkaatu kaawwatanii jiru.

Namoota jabalaan bishaan irra deemaa jiranidha. Namoonni kun ammoo namoota amantaan ortodoksi hordofanidha. Isaanis dibaabee gurguddaa qabatanii galaana kana irra deemaa kan jirani dha. Galaanni kun ammoo galaana guddaa dha.

Bakki kun, bakka baay'ee magariisa ta'ee fi lagni ya'aa jiru xiqqoon kan mul'achaa jiru yoo ta'u, beeyladoonni manaa illee ni mil'atu. Bakki kun, baay'ee bareedaa fi bosona keessatti kan argamuudha. Bakki kun, eessatti argama?

Oomishaaleen mukaa kunneen, oomishaalee mana kitaabaa keessatti tajaajila kennanii dha. Oomishaaleen mukaa kunneen, minjaala kitaaba fi meeshaalee dubbisaa biroo kan akka kopiitaraa irra kaawwatan fi saanduqa mukaa meeshaalee dubbisaa keessa kaawwatanii dha.

Dubartiin mul'attu sun haadha guddoo kan meeshaalee mana keessaa kan supheerraa hojjatamaniin of jiraachiftudha. Isheenis meeshaalee suphee kanneen akka jabanaa, qodaa ixaanaa fi kanneen biroo hedduun ni jiru. Haati kun maatii fi jireenya ishee gaggeessuuf ogummaa kanarratti hirkatti.

waarshaa, waarshaan bakka oomishni tokko itti oomishamee gabaa fi yookaan ammoo fayyadamtootaaf itti gurguramu yookaan ammoo itti rabsamudha. waarshaa kana fuulduratti ammoo namoota uffata seeraa yooaan hojii uffatanii jiran argina.

Suuraa mana bareedaa keessi isaa ifaan miidhagee jiruudha. Manni kun qalama halluu makaa cuquliisaa fi gurraachaan dibamee jira. Guutuun mana kanaa dheerina adda addaan wal caalee jira. Naannoo muka kanaa mukeen fi marga magariisa baay'eetu jira.

Garbuun gosa midhaanii biilaa fi ija qabudha. Garbuun naannoo lafa baddaa fi badda dareetti oomishama. Namoonni keessa adeemaa jiran daawwannaa lafa qotee bulaa garbuu facaase keessatti godhaa jiranidha. Kunis dinagdee biyyattiif gaariidha.

Iddoon kun bakka bashannanaa yoo ta'u kan inni hojjetame iddoo bishaan ciisaa fi mukkeen bosonaa jirutti kan ijaaramedha. Iddoon bashannanaa kun qarqara bishaanitti ijaaramun isaa akka baayyee bareedu isa taasiseera.

Namni kun, nama hojii aartii fiilmii yokin diraamaa keessatti beekamtuu dha. Maqaan aartiistii kanaa Masarat Mabraatee kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, dubartiin kun boca fi haalluu fuulaa bareedaa ta'e qabdi. Masarat Mabraatee fiilmiiwwan afaan Amaaraa keessatti hojii hedduu hojjatteetti.

Fakii kana irratti kan mul'atu meeshaa qotee bulaan itti fayyadamu darbaa jedhama. Akkasumas dhagaa baay'een kan argamanidha. meeshaan darbaa kun yeroo qotee bulaan midhaan gahee callaa fi galabaa ittiin adda baasuuf kan itti gargaarramudha.

Tiraafikiin tajaajila nageenya warreen kennan keessaa isaan tokkodha. Akkasumas gosoota poolisii nageenyaa keessaa tokko ta'ee tajaajila nageenya geejibaa kennuu irratti kan bobba'an yoo ta'u kan seeran hojjetan yoo ta'e kabajaa fi jaalala uummata biraa kan argatanidha.

Biyyoota hedduu keessatti qamadiin gosa midhaan nyaataa isa beekamaadha. Biyya keenya keessattis oomishni qamadii haalaan kan beekamaa ta'ee fi fayyadamtoota baayyee kan qabudha. Qamadiin Kun yeroo itti daraaree gahee haamamuuf ittiin qophaa'e argina.

Laallibalaa jedhama. Iddoon kuni iddoo seenaa qabeessa fii waggaa waggaan namoota hedduun kan daawwatamuudha. Iddoon argama isaa naannoo Amaaraa keessa akka ta'e seenaan ni odeessa. Balbala hedduu akka qabu suuraa irraa arguun ni danda'ama.

Kopheen dubartootaa akaakuu hedduu kan qabuu yoo ta'u, kopheen kun faayaa fi miidhaginaaf kaawwatanii magaalaa yookiin bakka addaa deemuuf kan gargaarudha. Cimaa fi jabaa waan ta'eef salphaatti kan cituu danda'u miti.

Fakiin suuraa kana irraa mul'atu suuraa sangoota gaafa dhedheeroo midhaan baraayessaa jiraniiti. Bona waqtii midhaan baadiyaa keessatti dhahamu ta'uu suuraan kun nutti mul'isa. Akkamitti qotee bulaan callaa akka calleeffatu fakii nutti agarsiisudha.

Meeshaaleen aadaa uummanni bara durii kaasee mana keessatti fayyadamaa ture kanneen hedduu miidhaganiin fi wantoota naannoo keessaa addatti kan akka qabee buqqee fa'aa irraa hojjataman qaama isaanii migiraa fi waan hedduun faayuu dandeenya.

Suuraa kanarratti kan argamu ittoo hokkechuuf kan tajaajilu qullubbi diima yommu ta'uu qullubbii diiman lafa qonnaa irratti dhaabame gaafa gahu buqqifame hiddi isa shunkurtii ta'eef guddata kanaafi qullubbi diimaa ittoowwan adda addaa hojjechuuf tajaajila

suuraa kana irratti kan agarru meeshaa waraanaa isnaayiparii jedhamudha. meeshaan waraanaa kun yeroo baayyee fageenya irra diina rukutuuf kan ooludha. Itiyoophiyaanis biyyoota meeshaa waraanaa kana fayyadaman keessaa ishee tokkoo. halluun isaa gurraachatti kan baayyatudha.

Yeroo hedduu magaalota keessatti manneen gaafa ijaaraman manneen gamoo kan namoota hedduu jiraachisuu danda'an naannoo xiqqootti walirratti ijaaruun kan hojjatamudha. Mooraan isaas dallaa gaarii qaba. Dhuguman siin jedhaa mooraan akkanaa kan ammayyaa'edha.

Shaayii fii nyaata daabboo jedhamu teessoo gubbaatti kan mul'achaa jiru. Nyaatni akkanaa kuni yeroo baay'ee mana nyaataa xixiqqoo fii darbee darbee namootni ofiin kan qopheeffataniidha. Iddoo kanatti teessoon biroo akka jiran minjala teessoo arganii tilmaamun ni danda'ama.

Dubartii mana qorichaa keessa jirtuu fi uffata seeraa ishee kan uffattee jirtuudha. Gara qorichootaa deemun qoricha tuttuqaa akka jirtuudha kan mul'atu, Garuu qoricha fuudhaa jiraachuu olkaawaa jiraachuu ishee wanti adda bahee beekkame hin jiru.

Laga gaara qaxxaamuree darbaa jirutu mul'ata. Lagni kuni gaaraan marfamee akka jiruu fi mukkeen hedduunis naannawwa lagichaatti akka jiraniidha kan mul'atu. Darbee darbee lafti duwwaan bosona ykn mukkeenin hin uwwifamne akka jiru arguun ni danda'ama.

Kun postery mana amantaa waldaa kiristaanaa warra wangeela makaana yesuus itiyoophiyaa S/G/ito. Sabakaa salaleef naannoo ishetti waldaa mahaal fichee kan jedhu ibsuudha. Postery'n kun nama waa'e safara sana hin beeknef waa'e bakka sana beekuf ni fayyada? Akkamitti

Gamoon kun, gamoo mana jireenyaa waliinii yokin koondoominiyamii jedhamuun waamamu yoo ta'u, gamoo guddaa fi darbii hedduu of irraa qabuu dha. Gamoon akka kanaa kun, dhagaa, simiintoo fi sibiila akkasumas cirracha faa irraa hojjatama.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa kuduraa fi muduraa suuper maarketii keessatti argamu yoo ta'u, kuduraa fi muduraan akka muuzii qullubbii diimaa , raafuu maramaa, dabaaqulaa fi kan biroo ni argamu.

Allaattiin Kun, allaattii baayyee cimaa fi hamaa ta'e, kan ilbiisotaa akkasuma illee allaattiiwwan xixiqqoo biroo irra balaa geessisuun beekama. Innis kan inni soorratu, kanneen akka hantuutaa, allaattiiwwan xixiqqoo tokko tokko biroo fa'aati.

Daagaa lafa irraan gadee qabu irratti toora tooraan ijaaramee jiru, kan gidduu daagaa ijaarame kanaatti margi magariisni wal-qixxaatee margee jiru. Bu'aan daagaa ijaaruun kunuunsa naannoo keessatti qabu maali? Daagaa ijaaruun naannoo kamitti irra beekama?